Wolaytta wogaa qumay dumma dumma min mama giyaa muchuwa malatiyageeti woga mooqiyaara asay maanawu giigi uttidaageeti de'oosona. appe garssa bagaara zo'o barbaree, boyee, boynnay, donoynne hegaanne hegaa milattiyaageeti de'oosona.

Wolaytta maata keetta darkko baggaara uuttay kumexxi uttidaagee beettees. guyyen qassi wogga dere shaara maayyidaage sintta baggaara mehe goshshan gelana mala giidi diriddo dirssay de'ees.

Mereta puulay lo''iya allaxiyo sohoy bootta herxxexida shaaraynne maata mera dere beettees. Giddo baggara wogga zin''ida salo mera maayyida haattaynne shemppiyo keettay de'ees.

Issi godattiya mela tohuwaara zo"onne adidhe milatiya irxxa suussan mittaa zebba qachchada tookka ekkada bazzuwaappe basoo baydda dawusu. Ippe guyye baggaara mittaa qeriyo beexe milatiyabay de'ees.

Bonchcho imaattawu kattaa aattiyo masoofeenne kattaara giigi uttidaageenne asayi uttiyo oydee giigi uttidaagee bolla baggaara qassi wolaytta wogaa hadee ya baggaara gonddalle malatiyabayi beettes.

wolaytta yetanchcha keehippe dosettiya diidi gaaga geetettes. a kushiyan wolaytta wogaa maayuwa woykko hadiya xaaxi uttiis.